Daro asati makina bolla bollara gammo cencha giza makina bolla kuwaase xoonidi yexido gizayti beettosona izata.

Daro attuma gash buro dic cido diza attumanne maca nayti ba qoore bolla baazes duga ziqqi histi woththidi ba sinthan daro waraqateta woththidi eqqidi xeele.

giddo oge shaakkizayssa giddon diccuttida daro qomo mithati beettosona iza ha bagga makina ogerakka ha sinthe yidodiza issi nay beettees

Issi keeththa giddon daro asati shhiqidi booththa oyde bolla utidi telibijine beyido utidosona izatika banitta huphe kamidi

Sinththara issi atuma asar issi macara zo'o mayida macara bantas durido eqidi betosona ista guyerakka daro miziqa ayinate ka'iza atumara

daro asati dunguza mayo mayidi bollara tophiya dere bayndira oykkidi eqqidinne uttidi beettosona, izetappe issoy issoy pooto denthido beettosona.

daro assati gammo dere dunguza may'idi gaabe bollara may'idi ba kushen cikka oykkidi ceegga assati duriddo miiciddo beettosoona izatikka ubba

aaweti oyde bolla uttidi issoy issoakko shiiqetidi haasayiddo miicido baynta kushe xaaxidi uttidayti ha xeeldido de7oosona izeeteka baynta huuphe bolla goossa qachidi

Issi addezi eqqidi ha bagga xeelliddo karethara zo7ora qalaqalettida may'o may'idi ha xeellido beettees iza guyerakka daro asati issoy issora haasayido beettosonna.

daro gammo dere nayti si gammo dere may7o may7idi biittan uttidi baynta kushe bolla guufe oykkidi hara hara bagga xeellido uttidi beettosona

Daro asati kaassa xoonidi baynta kushen dhoqu ooththidi wanca oykkidi issoy issara ham'eti do beettosonna istika issoy issoy ba kushe baqqi do.

Issi yela gana naya ba kushe bolla dabtare iskirto oykkada ba sinthan issi aayo utisada iza yootosessa xaafada xaafada beettawus ista guyerakka issi gashenay.

Issi atuma asay be ayfen manaxire wothidi be kushen maygirapone oykidi bollara keehippe lo'iza mayo mayidi ba sinthan, haathe, dawutare ...

Gaammo dere asati issi mala may7o bollara gaabe may7idi baynta huphe bolla qoobe woththidi issi giddon dehiza cimay ba kushen maykrafoone oykkidi uttida attumas.

Daro asati issippa shiiqidi utidi banta kushshe banta bola wotidi ha xetido didosona banta sintanka xarapheza bola banta silke banta qobe issoy issoy wotid ha xetidi

Issippe sabasabetiza botan sibseba adarashen daro asati utidi betosona izatappeka issoy issoy isoy ba kushen iskibirto oyikidi des isoy iza sintan hate.

Daro c'imati dunguza gamo dere dunguza may'idi ba kushen c'ika oykidi ba huphe bola gamo dere qobe wothidi betosona izappe heni bagarakka.

Daro asati bantta qodhe bolla gaammo dere dunguza wooththidi hara hara qoommokka woththidii sibiseba addarashshen uuttidii sibisebba kallido dizaytti betto

issippe shiiqidi uttida darro asati banta sinthan dawutare iskirto woththidi beettosona ista sinthan xarapheza bolla ha7ikka ushsha uyettiza haathikka.

daro maca asati issi mala may'o may'idi issippe sinthan uttidi beettosona izatikka baynta kushe bolla silke oykkidi ha sinthe xeelli do de'oosona ista guyerakka

Sinthara woosa wothi woossiza keeththa cimati uttidi beettosona ista guyerakka maarara ba may7o may7ida asati uttidi beettosona izetikka uttiday keehippe.

Daro asati sibseba bootan uttidi ba sibsawa siy doo betetes izatikka baynta sinthan issoy issoy haaththe woththidosona haratikka xarapheza bolla banta silke.

dunguza may7ida darro attumasati cima asati ha bagga xeellido deyoosona izata guyerakka ba qoodhe bolla dunguza xaaxidi ba hopphen wothidi

Keehippe maarar de'iza keehippe daro lo'iza tophiya deren hara hara dere etissiza miishati de'osona izetika hara deren.

keehipe maarara baynta huphe tigire dere datha huuphe dadettidinne itoophiya dere mayo mayidi keehippe lo'iza suufe attumasati mayidi eqqidi bee

issi naya ba qoolera duge gaammodere dunguza yeddada ba kushe xoqu wooththada ba kushen issu kushen guufe oykkada dhoqabotan keyada ba hopphen qoobe woothada bee

Bollara goggidi duge yiza haaththi beettees haaththatikka keehippe booxxidi goggiza haaththakko izappe heni baggara ha baggara

issi deren giddon deiza wogga oosetti uttida miishi deees iza minderakka pude pultiza haaththi nam7usora bee

Wora giddon daro mitha qommoti beettosona mithatikka diccidi dhoqu giidi kasalo kammidi beettosona he wora giddonka.

keehippe eelidi uttida haaththey beettees haaththeza giddonka hudoy dhoqu giidi beettiza shuchchinne shuchchaza bolla dicci uttida mithay bee

Woga elli uttida haatha gidon wogolo bolla uttidi ha sintha baga yido diza asi beetes. Guyeraka bootha mayo mayidi haatha photo denthiidi diza attuma asay dees.

wogga demibba gaddeni hedzu macca nayiti jarikanera hathe ba'di eqidossona . izatttape giddoni deyizara ha sinithe xelada deyawusi

Daro asati be kushen maata oykidi,issi mala gaammo dere mayo mayidi,attuma asatara macca asatara be buphen gaammo dereqoofe woththidi,oge bollan eqqidi beetosona.

keehippe maarara keexettida woyshara keexettida keeththi beettes iziizappe guyerakka daro woyshati beettosona izappe ha baggarakka daro

issi macasiya itoophiya bayndira maliza ma'o ma'ada issi bagga xeellada eqqada beettawus izi sintharakka goggidi biza haaththa bolla keza peenoti darora beettosona iza millera

darro attuma asatara maca asatara issi mala mayo mayidi bayntas durido beettosona istika baynta kushen janxila oykkidi durosona banta huphekka.

issi macasida issi addezaara issi macana issi attomana baynta kushen kushen oyqqidi issi mala mayo may7idi issoy ba kushe kiisa naaqidi haaxe liido beyttosona

keehippe lo7iza quma qommoti issi saane bolla beettees izikka karethara gooththa injeerara wodhdhidayssi beettees iza giddonka hoosetti uttida

issi denba bolla darro gashshe naytara giddon issi gita nara uttidi ichidi silke beyiddo beettosonna izatappeka issi noya ba na'a ba zokko bolla ba'ada

Oyddu asati nam7u macara nam7u attoma satara dura dursa durido beettosona; isti kawe gurage dere may7o may7idi issi issi issoy banta sintha.

gashshe nayti issi mala booththa may7o may7idi bollara issi mala sharbe banta huphe bolla qachidi dursa duriddo beettosona ista sintharakka attuma nayti

haaththa sinthan eqqidi heedzdzu attumasati issoy ha xeelles issoy haaththa xeellido issoy gede ha7ikka haaththa xeellido gadeza bolla beittosona saloykka keehippe darora lo7ii

gaazaxan xaafeti uttida daro qommo xuufeti de7oosona ehe gaazaxanka etoophiya dere kawoy beettees izanka issi malamayo may7ida issi macaya

issi ba hophe kammida macasiyra issi attumasara nam7as eqqidi haasayido deettes izatappeka issi macasiya addezas aykko miishi yootada eqqadus izikka

issi gashe macanaya uttin issi akimezi izo marfe caddido beettees izakka ba huphe kammada beettawus izi ba huphe bolla qoophe wothidi ba duuna kammidi bettes

waaraqate bolla daro gashshe gashshe xuufetara bollara gitta gitta xuufetara xaafettidi beettosona iza giddonka ha baggara nam7u attumasati baynta sintha maykropoone wothidiaa

Karetha miisha bolla tiktok giza miishi bolla booththara xaafettidi beettees izakka xeellishin karethazi dara wagga karexidi beettees

Tophiya kawora hara dere kawora sinthan dhoqu giidi baynta oydo oyde bolla uttidi bhista millera itiophiya dere bayndiray eqqidi beettees

issi attumazi ba huphe bolla qoobe woththidi ba sinthara xime dichchidi eqqidi ba duuna dooyidi beettees iza guyerakka daro biratati beettosonna gadezikka meluti dagga

Daro asati bantta sinthathan dumma dumma qommo ushsha woththidi,qaye asho woththidi miido de'osonna. Izeta garssarakka daro ashoti uttidi sekki gatho bettosonna. Izeta giddon...

Nam7u attuma nayti baynta oyden oyden uttidi beettosona izatappe issoy ba kushua bash kushan deya silka ekkidi haasayido beettees issoy.

Shuchchara oosettida oge milen uttida oydeti beettosona oydeza sinthara mooterey beettees mootereza sinthan utt uttida uttidi hokki baynta kaasekaydod

issi macasiya ba kushen makirofoone oykkada izi sinthanka hara daro makiropooneti de7oosonna izi ayfenka malaxirey aaththa wothadus ba huuphekka duge yeddada de7awus

ogo bolla quma keeththa bollara xaafetti xagga giza quma keeththay laxafettizayssi beettees iza millerakka issi ayira naara uttidi beettosona

qoma keeththa pengen uttida baazetara oydetara beettosona milera haykka issi macasira naara oyde bolla uttidi xeellosona

Daro asati banta oyde bolla maarara uttidi issife issi mala lo'iza suufe may'idi caammakka lo'iza karetha bagga daroti aaththidi ista sinthan uttidi ista haasaysiza asata xeellido.

heedzdzu asati bollara issi mala may7o may7idi banta huphe bollakka issi mala qofe wothidi baynta kushen haaththe ushshizayssara maata haaththe yuushi yuushi ushshido beettosona

Issi makina qommoti issife shiiqidi eqqidi beettosona istika zo7oranne booththara qalaqaletti uttida malkey dees ista.

Daro asati wogga makina sinthan issippe shiiqidi polisey sinthan eqqin istas haasayizayssa siydo shiiqidosona. Istas goyrakka zo7o makinay sinthe bidi.

daro poliseti banta oyde oyde bolla uttidi sinthe xeellido de7oosona izaappe issoyka ba huuphe bolla qoophe woththis hankoy ba ayfe bolla manaxire woththidi ha sinthe xeellido dees

daro asati issipe shiiqidi issi mala may7o may7idayssati poliseti beettosonna ista geerakka wogga makinay beettees bolla salon aadhdhe aadhdhi diza shaaraykka

Wogga keehippe darora lo7iza keeththi beetees. Iza bollakka etiophiya bandiray duge miccetidi beetees. Ezappe puderaka saloy keehippe daro .

"Keehipe darora lo'iza wogga keetha bollan Thopia dere bandiray dhoqqu giidi qaaphetidi betees izikka Thopia deren daro maxaafe diza agelgilote immiza boota gizayssi."

keehippe cilili uttida demba bessay beettees iza sintharakka keehippe darora lo7iza keeththi deyawos keeththaaka booththa qalamera gorpettada bee

Buro koyro osetido diza keththa kexiza nam7u asati pude ghoqu gida botan ke7idi keththido betosona.issitika buro osetido diza keththas esido diza

Keehippe darora lo'iza Gita lo'iza pooqe kethat adhi adhi kexetoytat betosona, izappe garsa bagara buro osetido diza ogeti de'osona, ha bagara

Keehippe lo'iza pooqe keeththay lo'idi keexetidayssi beettees iza sinththara cilili uttida cililoti de'osona ha baggara booththara de'iza po...

Keehippe doqu giidi oosettida lo'iza keeththay beettees iza ha baggarakka diccuttida mithay deees saloykka keehi lo'di aadhdhi aadhdhi haaratara beettes.

keehippe maarara keexxettida wogga pooqe keeththay beettees iza sintharakka eqqidi deiza nam'u attum asati beettosona iza sinthara aadhdhi hamuti biza asati

Keehippe kiltoqu giidi oosettida keeththay beettees izikka iza sintharakka xuufe xaafeti uttidi qaaphetti dazi beettees iza millerakka diccuttida mithaq

Diccuttida gitta issi mithaya eqooriya peettawus iza sintharakka keehife darorallo iza pooqe keeththaya de'awus izakka booththa qalamera pea

Heera haara dicci uttida mithati de'oosona garsara haaththe oykkiza miishi gade bolla uttidi beettees izappeka dhoqu giidi asi kude ke iza ogey.

keehippe maarara oosettida daro lo7iza keeththay lo7ora korontatara eexidi beettosona iza giddanka kuwaase denbay beettes iza giddonka kuwaaseka iza nayti

Issi adezi ba kushe dhoqu otidi kare dere atuma asaza anjido betes izika ba huphe bola qobe wotidi mic'idi de'es iza guyera.

daro asati ha sintha bagga hamonttidi yiiddo de7oosona izetappe issoy issoykka ba ayfe bolla manaxiire woththidi beettees ista garsarakka.

issi aaya ba naa oykkada huda birata bolla toqu ooththada baas miicada ba naaka birata oythada ha bagga xeella beettawus izi guyerakka issi macas

Daro asati bolara ba bola sharbe duge yedidi mawaleja yelisiza kifile giza xafe ha simisidi hamutidi ke'ido betosona izeta gidoraka issi mac'asiya eqada.

haakimeti issi mala may7o may7idi baynta duuna maskara kammidi issoy ba kusha dhoqu ooththidi ha xeeliddo pootonin diddo beyttosona ista goeezikka booththa qalamera tee

darro asati essife shiiqidi issi baggara eqqidi beettosona ha baggara booththa may7o may7ida asati gashshe nayta oyde bolla utisidi kusha boshechishe beettosona

Kade kare dere maccasiya topphiya dere mayo mayada issi gaammo dere mayo mayida attumazara ha sinthi yiiddo kare dere macasiya ba kusha ha malatada hammutiido.

kare dere asatinne issi karetha addeti garsan daro worqeteti xaaxetoyssa bollafe ekkidi issi miisha giigissi do beettosona izetikka bollara

Issi addezi gaammo dere dungguzaa koote may7idi ba kushen maykiraapoone oykkidi yo7o yootiddo eqqides. Iza guyerakka duge qaaphetti uttida gaammo dere dungguzay beete.

daro attumasati baynta kushe bolla aykkone gero oykkidi booththa may7o mayidi ba qooren issoy issoy baajje aaththidi eqqidi ha xeellishe beettosona izaafe issoykka ba

issi haakime son issi macasiya haakime keetha algan uttin izi issi naa cimaya hokkada izis waraqate xaafada imaadda dawus ha baggara boothimay7ida

Issi aaya ba naa duuna dooyada hangisa oykka uttin issi kareth mayida macasiya duunara gashshenas xale ushshada de'awus izakka ba huphe duge yeddada beete

Daro asati bantta mayo maarara mayidi issoy giddon deyiyaagey ba ayfe bolla manaxxire aathidi sinthe hametti diiddo beettoosona.

Issi atuma asi pute oyikkidi tokkidi bitara hee puto kamiddo betees.iza guyerakka daro asati eqqidi betosona izettikka

Wogga dembbazi cilili uttizayssako. Iza bollarakka dicci dicci uttida mitha qommoti de7oosona. Sintharakka buroo oosettido diza gimbbe keethi.

daro attum asati issoy issoy ba kushe guye zarsidi ba zokko bolla oykkidi issoy issoy ba kushe duge ziqqi ooththidi demba gade bolla eqqidi beettosona

Daro attumasati eqqidi bullan qaaphetuttida xuufe nababido beettosona izatikka issoy issoy ba huphe bolla qoobe wothidi

Arbamin cederin diza keehippe maarara oosettida gaammo ada babaye gizayssi dees izikka keehippe darora loo'ees izikka.

Bootha makina bolla daro qorqoroy canetidi beetes. Iza sintharaka daro attuma asti eqidi nantas hasayido betosona.

Daro asati marara banitta maauwa mayiddi baa ayife bolla manexxire woththidi baa kushshe banitta bolla woththidi betosona .isita sinththerakka kametti uttida daro metetiza mishati de'esona.

Woga poqen yabsira hoteleza giza hoteleza bola tophiya dere bandiray qaphetidi hape hape heki gaso de'iyaysi betes bolara dugekka wodhidi qaphetis.

Kehippe marara kexetida buxa kethiya betawus iza guyeraka daro mitha qomoti dicidayti betosona kethay sintharaka pengey kehippe duge

Sinththara gammo dere dunguza bantas issi mala may'idi huphen gammo dere qoobe woththidi de'iza asati banta guye baqqido beetosona; ista guyeraka daro yelagana...

daro attumasatara macasatara eqqidi namaas issoy issoy gididi haasayido beettosona istatappe issoykka ba kushe ba zokko bolla baushe

Oosettidi uttida kuwaase ka7iiddo asi be7anas medhettida bootazi beettees. Iza sinthaarakka aadhdhi aadhdhi cilili uttida bootay beettees.

Issi attumasi booththa mayo bollara may'idi ba sinthan xarapheza bolla komputere woththidi waaraqate woththidi ba kushe dhoqu ooththidi haasayido beettees iza millera heerahaara daro

Yela ga nayti biitta bookkido beettosona izetikka baynta kushen akaafay oykkida timirte keeththa gibben daanees issoyka sima nam'u macatikka ba kushe bolla dawtare oykkidos.

darro asati issife eqqidi baynta huphe bolla qoobe woththidi giddora issi mala booththa mayo maydi ha bagga xeellido beettosona ista guyrakka mithay beettees

buro oosettido diza ogen ooththido diza makinay heera ha bagga yiiddo beettees iza pekke iza peenoykka darro guddullay beettees

issi attomazi karethan abooththanne zo7o may7oy bollara may7idi ba kushe haaththa meecido deees iza milerakka issoy ba hophen qoobe woththidi izara haasayessi

Dunnguza garsa xarapheza bolla wottidi bollara iza bollara daabbo wottiidi darro asati daabbo qanxanas baanitta kushe shiishshidi beettosona izetikka.

Bollara biratara gorddetti uttida gordda kifiley beettees kifilezikka xeellishin iiti uttidadaannes iza guyerakka maskootey bettees.

issi attumasay babo oyde bolla uttidi ba huphen qoobe woththidi ba kushe xarapheeza bolla duge ziqqi wooththidi ha sinthe xeelli doo bettees iza sinthanka

daro polseti sinthara nam'u poliseti sinthara uttidi banta sinthan waraqatera iskiritora ba oyde bolla woththidi guyerakka hara asati dabtarine

nam'u asati hirde keeththan banta oyde bolla uttidi issoy issoy ba kushen iskiritonne dabtare oykkidi uttidosona izatikka maaraara ba

daro asati toa gammo dere dunguza huphen qoobo woththidi bollara koote may7idi ba qoodhera duge yeddidi issi

nam7u attum asati baynta oyde bolla uttidi baynta sinthan haaththe nam7i kawothidi issoy ba sinthan dabtarenne komputere oyki

Issi mac'asiya ba kushe bola maygirapone oykada ba hu'e marara osetada issi mala may'o may'ada ha baga xelayda betawus izi mileraka itopia bandiray betes.

Issi maccashiya bollara bahu7e karetha shaashen qachada karetha sharbe may7ada issi attuma na7ay izi sinthan maygirapoone wothin haasayaadda beettawu.isttaguyerakka

Nam'u asati ba kuushshe baqiddii issoy ba kuushshe ba uulo bolla wooththti issina kareththa garssappe duuge gaththo mayada ba kushshen shilimate oyqadda miccayida de'.awus

daro atuma asati ista guyera polisetara issife deyayti sinthe baynta sinthara dizayssakko hamutido deettes ista guyerakka keeththay beettees

Daro asati issi mala may'o may'idi buuxa keeththa giddo salpera gelido bettettes isti gelidokka ba kushen diza cikara cika sinthan essidi bata kushen diza qoo

daaro asati xarapheeza bolla xuufe xaafiidoo oyde bolla uttidi beettosona izetappe issoy issoykka ba kushe xaaxidi sinthe xeellidoo oyden

buro diccido diza guutha nam7u nayti buura giddofe qaykomishi koyddo deyoosona iza ta guyerakka nam7u asati ha sintha bagga simmidi

Daro ayoti ba huphiya kamidi peyxa oykidi haakoppe haa gatho pitido yoysi beetes.ista mileraka soy beetes.

Issi atuma asarra macca asarra pixxa oyqidi pitishe issippe shishi wothidossonaizza guyerakka dicci uttida mithay bettes.

Wogga dalgga ooge bolla oyduppe darro makinati ha sinththan bagga yiddo betossona iza gidora gidoraka assi betees nam'u issi malla mayo mayida

kare pittiza asati baynta kushe bolla peexa oykkidi pittido de7oosona issoy oy pittees issoy peexa oykkidi sintha bagga bishe dees izappeka issi aayoya hagu

daro asati issi mala may'o may'idi banta huphe awappe kammanas bollara kammidi qoshasha denthido denthido shancara olizayti beettosona izatappe

Issi makinay eqqoyssa bolla caana maata caanido diza issi mala may7o may7ida asati beettosona ize ta garsarakka booththa makinay beettees bollanka maki

ogeza pittido diza baynta soppesoppe keedi pittiza peexa oykkidi pittiza asati beettosona ista guyirakka keexxettu uttida sharara wodharettida keeththi beettees

heedzdzu poliseti baynta kushen wogga shuchcha oykkidi ba huphen heedzdzi issi mala qoope wothidi shuchcha okkidi sintha bagga biiddo beettosona iza guyera heexa oykka da pittada

Wogga aysuse bolla daro madabarara caanettida miishati de7oosona iza bollaka issi addey keydi uttidi ha bagga xeelido biza makina bolla beettes.

Darro asati oge bolla beettosona iza garsara haaththe ushshi dobiza wogga makinay aspalte haaththe ushshi do7o sinthe sintha bagga biiddo beettees.

Issi atuma asay ba uyde bolla utidi ba sinthan competer woxidi natinal idi kesanas utidi betes izikka bollara zo'o mayo

keehippe lo7iza issi maca naya ba huphe duge yeddada ba huphen qoobe wothada ba kishe dhoqu ooththa ba huphe oykkada ha bagga xeellada beettawus

Daro asati banta kushe bolla lanxila oykidone bagati adhi adhi bootha mishe dhoqu hiti oykidi ha sintha baga gido betosona.

Oge bolla garssara daro miththa qommoti de'osona. Bolla ogenkka nami'u makinati haa sinththa bagga yiiddo de'osona.guye makinankka bollan xoqqugi uttida asati de'osona.

daro attum asati baynta kusho baynta ulo bolla oykkidi daro waggati ordekko izattika issoy issoy ba ayfen maaxire woththidi ba hophe bolla qoobe woththidi eqqidi yo7o yooteti do de7oos

Daro betiza asati banta bolara qorera bota mishi duge yedidisona izetappe adhi adhi banta kushe bola dawtarera iskirito oykidi xafizayti de'osona.

Kare dere atuma asaranee itophey dere asatara eqidi hasayishe do'otes issi izata gidonika maca ba hipheya mara osetada ba kushe ba bolla xaxa oyikada

Nam'u addeti he baggara ha baggara hara dere asara itiophiya dere asara uttidi baynta sinthan haaththe woththidi baynta guyera toopphiya dere bandirara kare dere bandirara wothi.

Issi attumasay ba kushen makrofoone oykkidi booththa may'o may'idi ba huphe dichidi haasaya haasayido dees iza sintharakka lo'iza ababati beettosona.

Gammo dere dunguza may'id ceega asati issoy issa kushe cabaxiddo beettosona izatikka baynta kushen zo'o ababa oyidi cita c oykkidi beettosona.

Issi macasaya ba kushshen maykiropoone oykkada ba ayfen manatsire wotada izi sintta nayikka maykiropoonee eqqin yo"o yo'ottada deyawus izakka ba huphphe maarara.

Daro asati issippe shiiqi eqqidi banta kushe dhoqqu oothidi ha malatiddo banta kushera eqqidosonna ezetappekka issoy issoy ba huphen qoobe wothi manaxire

issi maarara banta may7o ma7ida attumasati ha sinthe yiiddo deettes issoyka ba kushen silke xeellees issoy izas janxila oykkidi sintha bagga hamutido deetes

Issi polisezi bappe dhoqu giza attumasa issi mana may7o may7idi maarara may7ida attumasa bollara gaabe maysido beettees izatappe

issi bollara issi mala karetha may7o may7ida tumasay ba kushen maykirofoone oykkidi ba sinthan dabtare woththidi aasayo haasayido beettees izikka malkey karetha

guyen dhoqug eqqida issi mala lo7izabotha may7o may7ida attumasay beettees izikka ba hophe bolla qoobe woththida sintharakka poliseti issi mala may7o may7idi

Sinthara issi mala may'o may'ida asati baynta toho bolla duge uttidi beettosona hanko guyera eqqida daro qommo may'o may'ida asati eqqidi xeelli.

daro poliseti issi mala may7om bollara garsara may7idi ba duuna kammidi ba huphenka qoobe wothidi issife sallafeti

Daro polisseti eqidi makina esidi sinthara guyera bantas hasayido bettesona istappe garsarakka motorey beettes ista milerakka

Issi waanna poliseta haleqazi ba oydde bolla uttidi ba sinththan Tophphiya dere bandira essidi ha xeelido beettees izikka ba qoodhe bolla manaxire duge qaaphidi de

Adhdhi adhdhi pollosetarane coo asatara uttidi issoy issi pollise xellido bettosona issoy puude xelles issi polissey be kushshen iskirto dawutare.

Issi polisey makina boththa makina esidi makina penga doyisid ista sinththan eqidi ba kushshe dhoqu histid hasyido betes

Hezzu polissethi issippe issoyi issoyi ba kushen guffe oyqidi iss mala mayyo mayidi sinthara dizza parasido dizza makinai xelido eqidossona.

Daro atuma asati issoy issoy isara oyiketidi ba ayipe bolla manaxire wothidi poto denidanas sinithe xelido betosona isita guyeraka makinayi wogay betes

daro poliseti sibise ba giddon uttidi banta oyde uyde okkiduttidi beettosona izetika issoy issoy ba kushen iskirito woy dabtare oykkidayti deyoosona

Daro macara addumara poliseti baynta kushe bolla tophiya dere bandura doqu ooththidi oykkidi sinthe hameti hameti yiddo beettosona izeteka ubbay.

Issi attumasi ba kushel maykirofoone oykkidi ba ayfe manaxiriran aaththidi ba huuphe bolla qoobe woththidi haasaya haasayido beettees iza guyerakka cimida keeththi.

darro poliseti issi mala mayo may7idi issi hanotara eqqidi ba kushe bolla tamanja oykkidi ba huphe bolla qoobe woththidi etiophiya bayndira ba z

daro poliseti issife shiiqidi baynta sinthen dabtarera iskirtora woththidi pokkidi xaafido beettosona izatikka issoy issoy ba oyden barka gille

daro polisetaranne hara gammo dere dunguza mayo mayida asati daabbo qanxanas ubbi baynta kushe yeddidi beettosona izata guyerakka daro asati

Issi oliemyodebube poolise may'o may'ida macasiranne issi booththa may'o may'ida attumasara ha sinthe xeelido eggidi beettosona macasiya ba huphe bolla.

poliseti baynta oyden oyjen uttidi sinthara beettosonna ista guyerakka dabtare iskirto oykkidi booththa oyde bolla uttida attumasati

daaro pooliseti banta oyde bolla uttidi pude xeelido beettosona issi poolisezi eqqidi bullan diza poolisezi immiza waraqate ekkiddo beettees hankoyti

Issi tamaare ba sinthan oyde bolan uthidine ba sinthan iskiritone dawutare oykida tamaare sinthan issi ade izako ziqi giidi.

Daro atuma asati issiti issoyi ba kushe ba qodhe ba wula bola woththidnne issoyi ba kushe ba duna bola wothid eqidi shiqiddi betosona

Daro asati issi mala mayo mayidi banita kushen daro bagati topheya banidira dhoqu othi oyikidi sinithara xupe oyikidi habagara

issi macasiya maarara may uttida asata banta sinthan hessada istas yaykkonegere bessada eqqas izakka issi mala may7o may7a ottadus

daro asati gakkida kaththa buuxiddo beettosona izatikka issoy dhoqu gis buuccidi isso daroti okkidi buuccosona goyrakka issi naay haa

issi cimmana hanida addey ba oyde bolla uttidi ba ayfen manaxire woththidi ba kushen iskirtonne dawutare oykkidi ba sintha maykirofoone wotha

issi malaxa attumasazi ba kushen zo7o maykirofoone oykkidi karetha may7o bollara may7idi ha xeelido beet

Daro asati daro dere may'o may'idi paynta kushen daro miisha oykkidi issi mala booththa may'o arahara qommo may'o may'idi.

Daro asati diccu uttida maata giddora ha sintha bagga yiiddo beettosona iza ta guyerakka dicc uttida daro mitha qommoti deees saloykka bollara.

Daro adeti gakida katha bucci do hokidi betosona isstika issoy issoy kushan buchetoysa oyki uttis issoy hokidi bucida

issi attumay ba ayfen manaxire woththidi lo'iza ambasadere may'idi dimxe mawothisiza miishi ba bolla woththidi issi bagga xeellido.

gashshe oge milen deiza buro keexetti dodiza keeththi buro bollara mith bicha eqqida beettees izappe garsarakka

darro asati banta sinthan metettiza boleqetara daabbotara wothidi bayntas middo ha sintha xeellido beettosona izatikka issoy issoy ba kushen daabbo

daro asati puro oosetido diza koronte lo7thiddo pude mithazara ke7iddo deiza nam7o asati beettosona garsara deiza daro asati tookkidi pude istas

demba bolla darro hasati uttidi darroti eqqidi yeekki do bettosona izatikka issoy ba hupha kammidi issoy issoti kamoona deysse uttidi yeekkos

Daro asati ziqqigi hokkidi hankoyti thoqu giidi xeelli dodizaytikka deyoosona izata giddoppe cima addeti baynta kushen cikka oykkidi baynta qoobe ba to'o bolla woththidi.

oyddu attuma asati gade giddora hamuntidi ha yiddo beettosona izaappe giddon dizayssikka orde ha milen dizayssikka orde izi giddon dizayssi ba qodhe

Darro attumasatara macasatara eqqidi baynta kushe bolla xaafeti uttida xuufe oykkidi tophiya bayndira oykkidi hamutido diza asati beettosonna.

issi malata addezi ba sinthan daro maykropoone woththidi ba milen topphiya dere bayndira woththidi oyde bolla uttidi haasaya haasayido e

bollara issi mala booththa qopphe woththida macatara attomasatara uttidi beettosona izatappe issino giddon de7izara miicawus issoy hokkidi ba silke xeellees ha baggara deiza

Giddo ogen daro asati baynta kushe baynta bolla xaaxidi giddon salafettidi eqqidi beettosona. ista guyerakka daro mitha qumoti diccidi deyoes.

Bita bola shucha bola utidi issi atumati hasayide ba kusheni woraqata oykidi dhoqu othidi malatide betes hankoti ba kusheni iskirito oyqidosona.

banita oyidde bolla bolla uttidi baa kushshe bolla iskibirito oyikkidi dabitare oyikiddi baa duna kamiddi hokiddi isoyi isoyi xaafidee uttidosonna.heni bagaraka isoyi baa huphphe bolla qopee

Daro asati sebisaba bootan uttidi baynta sinthan iskirto dawtare woththidi beettosona. Izatikka baynta sinthan baynta silka woththidosona.

Issi booththa may7o may7ida macasiya darro uttida asatas yo7o yootada eqqadus izi guyerakka booththa may7o may7ida issi attumay eqqidi beettees.

darro asati issippe shiiqidi baynta sinthan uyettiza ushsha wothidi uyiddo beyttosona izetappe issoy eqqidi ushsha uyiddo deees istappe sinthara

wogga kifile giddon gashshe tamareti baynta oyde oyden uttidi timirte kifile giddon uttidosona iza ta sinthanka dabtare beettees isteka issi mala may7o may7idesona

Nam'u maca nayti banta oyde bolla uttidi komputere bochchi do deettes izappe issoy guyera eqqidi sinthe hamoti do beettees ista guyera diito tolikoome giza xuufe

darro asati issippe shiiqidi eqqido sona izatikka issoy issoara haasayido deyosona izatappe pude simmi biza asekka dees bollara istappe qaaphee

karederen salfera makina bolla keyanas salafettidi biza asati de7oosona makinazikka wogga gita makinakko iza guyerakka diccuttida mitha qommoti peettos

wogga kuwaase meedan darro asati bollara kuwaase meedan uttidi kuwaase beyiddo beettosona giddon kuwaase demba giddon kayido diza darro asati beettosona istamille

Daro asati makina giddon uttidi issoy ha xeellido issoy hara bagga xeellido beettosona makina zaa mastote kamme uttida magarajay beettes.

Buro koyro oosetti dodiza oge ooththi doddiza wogga makinay deees makina sinthara ha simmiyi doddiza asati macanne adde asati beettosona biittaykka bollan koolettidi dees.

Heessi attumanay ba kushen saate aaththidi ba ayfe bolla manaxire woththidi haaththa duunan eqqidi ba kushe ha malati ddo eqqides haaththazikka keehi.

Dembba bolla guyera issippe sallapeti eqqidi issi mala mayo bootha mayo mayida asayi beetosonna. Istta sinththankka heedzdzu attuma asati uttidi ha xeeleteesi.

Wogga dembba bolla issi qommo mayi'o mayi'ida asati beettosona. Izetappe daroti ha bagga hamutiddo daroti uttidi haa sinththe yiiddo de'osona. Izetappe guyera..

Issi atuma na'ay bolara botha mayo ma'idi ba kushe dhoqu otidi ha xelido betes iza guyeraka adhi adhi mela adhi adhi toketida miti diza sohoy betes.

hissi attuma nay ba kushe sintha bagga xaaxi oykkidi ba hopphe bolla qooboy wothidi booththa may7o may7idi ha sintha bagga xeelli dobettees iza guyerakka darro mitha qommoti eqqe

denba bolla daro asati issi mala bollara booththa may7idi ba kushen borsa oykkidi beettosona iza ta gu7erakka daro asati gede ha biiddo de7oosona

nam7u macati pooto dendanas gubanta toho bolla uttidi bollara booththa may7o may7idi tophiya derey bandira malizayssa ba kushen woththidi soy issara oykeidi

issi macasiya ba buraburo may7o mayada ba bollara booththa may7o may7ada ba kushen silke oykkada ba hupen qoobe wooththada

Makina giddon daro nayti makina bolla uttidinne daroti daroti pude dendi eqqidi makina bolla pooto dendido beettosonna issoyka ba hupha loethidi dichi wothie.

heera haara daro qommo mithata shaakkidi aadhdhi yiza wogga haaththay beettees izappeka sinseshin meli uttida gadey dees mithatappeka

Nam'appe daro attumasati mmithara tama eeththido asho xiixi xiixi miiddo beettosona izetikka issoy ba saanera asho xiixetoyssa oykki.

Maata giddon keexxet uttida keeththay de,os izakka maata giddon sharara woxxareti uttida keeththakko bollarakka saloy keehippe lo,idi beettees izia

Issi gita addera gashshe addera ha sinthe bagga eqqidi hooto dendido beettosona attumazikka ba kushe bolla booththa may7o oykkides iza guyera keehippe dalga lo7iza mitha.

Issi dere kawo issi gashshe naya hokkada ba kushe izas immada beettawus izikka hokkidi izo oykkana gishe beettees izikka ba ayfe bolla manaxire wothidi.

Daro asati oyde bolla uttidi banta sinthan waraqata wothidi ista sinthanka daro asti eqqidi isti othido dizaysa besan de'osona

Nam'u asati xaraphe baynta oyde bolla uttidi xaraphezan issoy ba sinthan komputere woththidi issoyka ba sinthan dabtarira iskirtora oykkidi ba sinthan tamare essi..

heedzdzu asati namu macara nam7u addera issi macara uxarapheeza bolla xaafido uttidosona ize ta sinthanka garo woreqeteti de7oosona

Darro asati mitha oyde bolla uttidi baynta kushen zoo miish kushen oykkidi ha bagga xeelli do beettosona ize tanka ceeygay yela gati de7oosona ize ta guyera.

darro tamareti sinthan eqqin issi komputere boshechchiza attumasay ista bessido ista sinthan uttidi beettees izappe ha baggarakka manaxire xarpheza

Daro yelaganne ceega asati baynta salpo salfo nangidi giddo gelanas eqqidi beettosona istika sinthan issi attumay ista sintha.

Kuwasse ka'iiza woyim bollara issi malla ma'yo ma'idda assatti siinththarra de'iyatti uttin guyerra dizaytti eqidi ha xelletees

kuwaase denban kuwaasekka iza nayti biitta bolla uttidi issoy issoara xeeletide bettosona ista guyerakka ista xeellana yida daro asay de7ees

Kuwaase denban daro kowaase kaanchati issoy oyddu quxire issoy usuppun qutxire issoy laapu quxire issoy oosupuni issoy tammanne shusuppun quxire.

Kowaase denban kowaase kayiddo de,iza attumasati beettosona izetappe issoy kowaase dhoqu husti irciddo dees guyerakka issoy si.

Daro attuma nayti issi mala may7o may7idi kuse kushe kuwaase kayddo beettosona izata beyanas shiiquttida darro asati heqqidi ista

Daro poolisetaranne booththa mayo mayida asati kuwaase demban sinthe aali hamuttiiddo bantta kushe bolla shillimaate oykki beettoosona.izetappe guyerakka kuwaasekaa7iddo

Ku'ase deniban daro bagati issi mala mayo mayidi sinithara dizayis duge wokidi guyera dizays sitigi pude eqidi banta tohon hara hara qommo cama athidi betosona

Daro macca na7ithi issi mala may7o may7idi kuwaase dembban eqqidi phootho denddiiddo de7oosona; izatha guyeerakka kuwaasee xeellida guuththa asathi ha baggaa xeelliiddi.

Daro kuwase ka'iza atuma nayti, kuwase kaasa xoonidi,wanca kushen oykidi,ubbi banta kushe dhoqqu oothidi yixxido de'izaysi beetosona. Izetappe daroti,

Kuwasse denban daro atuma nati kwuase denban eqidi salafetidi ha poto dendido betosona istikka issi mala Mayo mayadi camma dumma dumma aththidi

kuwaase demba bolla kowaase kayiddo diza macanayti beettosona izetappeka nam7ati kowaase oykkidi bakayiddo de7oosona izetikka bollara zo7o issi mala may7idi

kuwaasey denban ista kaassiza attu addey ista haasaysido sinthara eqqin guyera darro asati eqqidi iza siydo bettosona izata peyo guerakka diccuttida med

Kuwaase denban ispinam'u poliseti guyera eqqita asata naa giddo ba kushen guufe oykkidi beettosona guyerakka daro asati uttidinne eqqidi kowaase xeelido de'oos.

kowaase denban daro kowaase kayiza nayti isporte ooththido beettosonna istappe guyerakka diccuttida mitha qommoti beettosonna ista sinthara

Kare dere attuma asayi eqqidi ba sinththe ba kushen mayigrapone oyikkidi saffaricome wanna alappe daanes izika eqqidi yoo yottido .

Keehippe darora woga adeba ayey beetes iza mileraka woga pooqeti keexetoyti beetosona iza gidonka daro qomo makina

Issi makinaya bayzettanas keyada asi shammana mala mastooqa ooththido xaafeti uttida xuufeti beettosonna izikka sheger makina bayziza.

Daro awwati aayoti baabure bolla ke'anas eqqidi beetosona izzetika bantana bolla shsharben kamidi borsa kushshen oyqqidi gelanawu penge bolla eqqidi dee'ssona

Makina ogen issi Bootha makinaya ha sintha Baga yada beetawusi, iza gidoraka dici utida mtha qomot de'osona, izika ha sim..

Dembba haatha millen woyshappe oothetido wogoloti beetoosona. Wogolo bolanika aadhi aadhi banta wogolo oykidi diza naygi

Asa caniza makinay sinthara adha Bada betaw iza sintha issi atuma asati ba kushe kisen naqidi sinthe bags yido de'esiza iza ha bagaraka

Makina oge bolla ha sinthe simmi yiiddo diza booththa makinay beettees iza guyerakka koronte pooley heqqidayssi beettees giddorakka liccutida makinay kam

ke'hippe daro biira ekkiza wogga makinay siinththan eqqidi de'ees iza bollarakka lo'iza ababay beettees makinatta siinththan oyddu gitta asati issoy issara

oge bolla eqqida mootorenati beettosona izatikka baynta mootoro bolla keyidi issoy ba milen dizaa mitha oykkidi beettees izappe heni baggara

Buyoy oosoti dodiza ogeza ooththiza makinay beettees izikka biitta pude dhoqolido dees iza garsarakka diccuttida mitha qommoti daro daro qommoti.

Toophiya dere asara kare dere asara issi miishan issife samamayettidi kushec abaabaxeti do beettosona addeza milerakka tophiya dere bandiray eqqidibe.

makina bolla uttidi makina bolla ha zarsi eqqidi makinappe egaha immi dodiza issi attuma nay beettees izaappeka ekki doodiza attumasay bak

wogga demban issi mala keexetutida pooqe keeththati beetosona iznetikka malkera umatara issi issi malakko izetappe aadhdhidi

Oge bolla daro asati gede ha pude biiddo banta kushe oyketidi yizaytikka beettosona he millerakka issi makinay sinthe simma baadda deyawus he millera.

Cugan cugan eqida atuma asati bettosona.istta sinthankka haathi ababay, burccuqoy bettees.isttape nam'aykka ba ayfe bolla wothida.

Keehippe maarara keexettida keeththa pudekke iza ogederejatara deyoosona pengeykka dooya dees izappe ha bagga millera mokki uttida mithati.

Keehippe maarara keexettida keeththay beettees he keeththaykka booththa qalame gorfettides iza sintharaka keehippe daro lo'iza pengey woosettidi beettees iza milerakka cille.

Timirite kifile giddoni banitta oyiden issoy issoy issino issoy issoy namati gidid uttida tamaret betosona issitikka ba kushshen

issi qommomayida yelaga tamareti dha issi issoy ba oydon uttidi ba sinthan komputere wothidi ba sinthanaykka waraqate wothidi

Daro tamaareti issi mala may7o may7idi bantta timirtte keeththa penggen salafettidinne coo eqqidi beettosona izetikka.

daro asati kifile giddon uttidi baynta oyden oyden uttidi ba kushen iskirito daworaqate oykkidi xaafido beettosona

Daro tamareti bothane karetha mayid poto ha Baga xelido dendoys betes, istika banta timirte tamarido Baga gakidaysa erisanas tamareti......

Tamarey Tamar ongid wursethan anjetido ubbappeka daro wuxete ehid qanc'a shalametoysa kushen oykid itophiya bandira iza guyera ...

Daro asti bollara zo'o miishshi mayidi garssarakka kareththi mayidi bantta huphe bollarakka qoope woththidi keehippe wogga kilaase giddon uttidi

Daro tamareti kifile giddon baynta oyde bolla uttidi ha sinthe xeelido deyoosona izetikka gashshe kifile gidoyssa erisoosona

Daro attumasati baynta kushe baynta hulo bolla xaaxi oykkidi baynta ayfe bolla manaxire wothidi taa sinthe xeelido beettosona ize ta guyerakka keehippe lo7iza fooqe keeththati de7oosona.

daro asati baynta sinthan komputere wothidi xaafiddo komputere xeeliddo de7osona keeththa giddon daro kompiteteri komputeter kuteti beettosona iza ta bochechido

Wolayta soodo yumburstefengey darrorakkehippe lo'idi beettees iza sintharakka daro gashshe nayti eqqidi beettosona issi addenay ha sintha bagga simmi hamitidoyee.

booththa may7o bollara may7idi garserakka issi qammo may7o may7idi daro tamareti tamareza kilaase giddon beettosona ista sinthanka iza tamarsiza hasta

issi astamaarey booththa ma'o bollara ma'idi salayda bolla hekkife kooroppe doommidi ha wursetha gaso xaafido xaafide yoyssi beettees

Timirte keeththa kifile giddon darro tamareti uttidi beettosona izetappe sinthara banta hupheka maarara kammida tamareti beyoosona guyera booththa may7omay'ida.

Issipe shiiqi uttida guutha nayti uttidi baynta timirte tamarido beettosona izetappeka issoy issoy guye xeelido de7oosona sinthan nam7u tamareti eqqidi tamaris.

issi goyetu uttida biittan giddora ogey beettees oga milerakka dicci uttida dumma dumma nithati beettosona iza bollarakka

biitta woy shuchchi bookkiza makinazi shuchchi oykkidi sinthe efido beettees izakka buro oosetti dediza oge ooththanas

Garsara bollara diza ogey beettees izikka iza bollara garsarakka makinay pude duge yiiddo deees iza milera aadhdhe aadhdhi dic.

buro ooseti do diza wuronta oga bolla ha shiiqidi oosetutida diishen eqqida daro attuma satanne maccati de7oosona izetikka issoy dugo hokkidi.

heeni milera ha milera beettiza ogezan daro magnati puddenne duge yiiddo beettosona ize ta xaderakka keehippe wogga woqe keexxetutidazi aadhe

Nam7u atuma asati banta qorera sharbbe dugge yedidi ,issoy ba huuphen kopiya wotidi, sinthen asata haasaya haasayido de7osona

Oge bola kayidi dizza gashe nayti betossona estappe hini bagara daro daro aynate mithati dicidi betosona issi botha mayo mayi

Buro oosettido diza ooge Ooththidi diza maakinay sinththe bagga yiiddo bettes iza milerakka oosetizayssa xelliza daro asatii salipera eqqidi bettosonna.

buro oosettidi ooson gelida ogey beettees ogezikka keehippe darora lo7ees ogeza bollara issi makinay biza makinay beettees garsarakka ha haakkidi

buro koyro ooseti doyo diza ogeza ooththi dodiza makinay ha sintha bagga yiido dees iza guyerakka iza ooththisi dodiza asati darro asati de7oosonna izappe geera diccuttida mithati beee

issi oge bolla darro attuma asatara issi macatara ba kushe baynta bolla shiishshi oykkidi beetti eqqidi haa xeelido de7oosana ista guyerakkama

buro koyro oosotido diza ogeza ooththiza makinay ooththido ooththido sinthe yiishe dees iza sintharakka issi attumasay soha bessido bessido beettis iza guyera mootore bolla ba guyera muuzo oykke

buro oosetti dodiza oge ooththi dodiza makinay sintha bagga ooththi ooththi yiiddo beettees izarakka guyen hara makinay ha sintha bagga yiiddo beettes iza millera iza ooththio

Wogga oge ooththiza makinazi biitta pude xooqi do ekkidi sintha bagga bizayssi beettees izikka lo'thidi ba xooqizayssa ekkidi sintha ba.

Ha'i buro osetidi dere osoni pe'ana giza hathe doyidi ubayika ba kushe mechetido betosona izatika bollan atuma asati botha qophe woxidi

Keehipe demba bolla, keetsatti uuttida namantto Toophiyaa dereen kataman, haaththa immiza pirojekte bettees. Izikka ha

Nam'u attuma asati sinththara haaththe bolla diza jarkane oykkidi issoy ba kushe meecetes, issoy jarkane oykki uttis, issoy ba huphe bolla qobe woththidi..

Issi maccasiya haaththe duuqqanas nam'u jarkkaane salafisada issi jarkkaane bolla haaththe duuqaadda beettawus. Izi sintharakka issi attumasay booththa may'o may.

daro attuma assati issipe eqqidi yo7o yooteti do deyoosona issoy ba kushe kiise giddo naaqidi issoy ba kushe silke oykkidi guye baggara issoy barka eqqidi

bollara issi mala booththa koppiyda daro attumasati beettosona ista peka haaththa doyidi banta kusha meceti do de7oosona ista gueerakka mie

darro asati eqqidi issi mala may7o may7idi baynta qoorera wothidi haaththa kushe bochchidi xeelido deyosona sintharakka darro asati beyiddo

Haaththe bomba bolla haaththe doyettin nam7u jarkaneti duuqeti do de7oosona izappe guyera issi yela ganaya haaththe duuqada beettawus izakka.